Abantwana besikolo esincane bayakuthakazelela ukufunda bedlala phandle belungisela ababalisi babo ngazo zonke izikhathi

Abantwana abancane bayakholisa ukufunda esikolo bedlala labazali babo lababalisi babo. Lokhu kwenza bakhule bethanda ukudlala.

Abantwana abancane nxa besiya esikolo kufanele behambe bogqoke izigqoko zabo zesikolo ezihlambulukileyo ukuze babonakale ukuthi baya esikolo.

Ukuthi abantwana amakhono abo onke akhule ngokufananayo kufanele baqalisr ukuyadlala bafunde labanye abantwana esikolo.

Abantwana bonke abancane balelungelo lokuthola imfundo eyebanga langaphansi kungakhethelekile ukuthi ngumfana kumbe yinkazana

Ababalisi bezikolo zemfundo yaphansi. Bayasebenzisa amatshoko, ukubhala emdulwini nxa befundisa abafundi. Bebachasisela ngesifundo.

Abafundi bemfundo yangaphansi kuqakathekile ukuba bafunde isifundo senombolo ukuze babe lolwazi lokubala lokubhala inombolo kuhle .

Ezikolo zabantwana bemfundo yaphansi kuqakathekile ukuthi kubelamanzi awokunatha ahlanzekileyo awabantwana ukuze banathe.

Izindlu zokufundela zabantwana bebanga bezifundo zaphansi, kuqakhathekile ukuba zibe lamafasithela ukwenzela ukuthi kube kungena umoya lokuthi babone phakathi kukhanye kuhle abantwana.

Izikolo zabafundi bebanga laphansi kuqakathekile ukuthi zakhelwe endaweni esegcekeni enkulu ekhanyayo njalo iceciswe kuhle ukuze abafundi bakhangwe yilendawo.

Indawo ezinjenge izikolo kulama bhakani akhombayo ukuze abantu bengalahleki nxa besiyadinga isikolo leso.

Abantwana besikolo bebanga laphansi labo sebelazo izifundo ezemitshina ezescience ukuze nxa sebesiya kubanga laphezulu sebelolwazi olubalingeneyo.

Izikolo zabafundi abakubanga langaphansi kumele ukuthi zibe lezitulo lamabhentshi alingana abantwana ukuze bafunde behlezi kuhle.

Izifundo zamakhompuyutha ezikolo seziqakathekile kakhulu okwenza ukuthi labafundi abakubanga laphansi kwezemfundo bazifunde.

Ezikolo zemfundo yangaphansi kuqakathekile ukuthi kube lenkundla ezokudlalela ukuze abantwana bathole ithuba lokudlala nxa bephumula.

Ihofisi kamphathiskolo ilesitulo letafula ececiswe ngamalembu amahle, elinye limhlophe nke, elinye liluhlaza tshoko.

Izindlu zokufundela zabantwana besikolo bebanga lanagaphansi kumele zibe ziyakhiwe ukuthi zingabi yingozi ebantwaneni nxa besesikolo

Abafundi bemfundo yangaphansi kufanele babe lamabhuku okubala ukuze bathuthukise ukubala kwabo babale behlezi ezitulweni zabo.

Abafundi bezikolo zemfundo yaphezulu, sebefunda izifundo ezinengi. Eziphathelana lezifundo zebulenjini. Besebenzisa amacomputer ezikolo zabo.

Abafundi bebanga laphezulu kwezemfundo bayafunda ezikolo befunda izifundo ezitshiyeneyo ukuze kusasa balungiselele impilo yabo.

Abafundi besikolo yemfundo yaphezulu, balezifundo ezinengi abazifundayo eziphathelane lokwezandla. Abanye bayafunda ukuthunga izicathulo, abanye bayafunda ukubaza, abanye bayafunda ukupheka.

Abafundi bezikolo zemfundo bebanga lahezulu balezifundo ezinengi abazenzayo ezemisebenzi yezandla kungakho kuqakathekile ukuthi abafundi bonke baphatheke ukwenzeka belungiselela ikusasa labo.

Abafundi besikolo zemfundo yaphezulu bafunda izifundo ezinengi ezitshengisa ezomdabuko lezitshengisa ngobuntu babantu abamnyama.

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu balezifundo ezinengi abazenzayo nxa besesikolo kugoqela lesifundo sokudweba.

Abafundi bezikolo zemfundo yaphezulu bayabhala imhloliso yokuphela komnyaka ukuze baqhubekele phambili nxa behlulekile besebephinda ukuze baqeqetshe kuhle.

Abafundi bezifundo zaphezulu kuqakathekile ukuthi babelemikhankaso bekhulumisana ngabangakwenza nxa sebeqedile isikolo belungiselela ikusasa labo.

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu bayafundiswa ukuthunga nxa besezikolo ukuze benelise ukuzithungela izigqoko zabo.

Abafundi bebanga lezifundo zaphezulu kuqakathekile ukuthi befundi imisebenzi imisebwnzi eminengi ezabaphathisa kusasa ekuphileni kwabo

Imisebenzi eminengi eyezandla iyafundiswa kubafundi abafunda kumfundo yaphezulu ukuze benelise ukuthi nxa sebeqeqetshile baphile.

Abafundi abakubanga eliphezulu kwezemfundo bayafundiswa ukuyenza imisebenzi yezandla etshiyeneyo ukuze benelise ukuziphilisa kusasa

Esikolo semfundo yaphezulu sabantwana sakhiwe kahle safulelwa ngamazenge aluhlaza tshoko sazoqhaqelwa ngezihlahla eziluhlaza.

Abafundi besikolo semfundo yaphezulu kuqakathekile ukuthi nxa besiya esikolo babe lezigqoko zesikolo ezibenza babonakale ukuthi laba ngabantwana besikolo.

Abafundi befundo yezinga laphezulu bayenza izifundo zezandla ezinje ngokubavaza. Lapho abayenelisa ukubaza amathafula lezithulo zabo.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bonke bahambe esikolo beyethola imfundo kubanga langa phezulu ukuze banelise ukukhetha abafuna ukukwenza bengakhula.

Abafundi bezikolo bebanga laphezulu, kuqakathekile ukuthi nxa behamba besiya esikolo bagqoke izigqoko zabo zesikolo ukuze babonakale ukuthi ngabantwana besikolo

Izikolo semfundo yaphezulu ezinengi sezilamabhasi awokuthwala abantwana nxa basiya ezikolo kumbe besiya kwezinye indawo.

abantwana bemfundo yaphezulu bayenza imidlalo bebonisa kwaanye abantwana lokhu kungeyinye indlela abafunda ngayo izifundo zabo esikolo

Ezikolweni zemfundo yaphezulu ababalisi bafundisa bebhala emdulini ukuze abafundi bazwisise abakuchasiselwayo.

Imfundo yalezi insuku iqakathekile ebantwaneni bonke abafana lamankazana kungakho bayakhuthazwa ukuthi balalele iziqondiso abaziphiwa ngabaphathi babo.

Ezikolo zemfundo yaphezulu kulezindlu ezakhiweyo ezokufundela lapho abafundi abahamba bayefunda khona izifundo zescience becwaninga ngemikhuhlane kanye lama germs atshiyeneyo.

Abantwana bonke, abafana kumbe amankazana balelungelo lokuthola imfundo yesikolo esiphezulu ukuze babe lekusasa labo elilungileyo njalo eliqondileyo.

Ababalisi abafundisa ezikolo zemfundo yaphezulu baya esikolo behamba ngezimota zabo ukuze bayefundisa abantwana.

Izifundo zemidlalo zeziyingxenye yabafundi bebanga laphezulu kungakho abafundi kumele baphatheke kuleyi imdlalo ukuze bathuthukise ukuqina kwemizimba yabo.

Kulezinye izikolo zemfundo yabaphezulu ezikhangela abantwana abagogekileyo ngokokuzwa, ngokokukhuluma kanye langokuhamba, bayasizakala kulezikolo ezinje.

Kuqakathekile ukuthi abafundi nxa sebesezifundweni esiphezulu, bathole isikhathi ukuthi kubelabantu ababuya bezebafundisa ngendlela zempilo.

Esikolo yemfundo yaphezulu ababalisi bayafundisa izifundo zenombolo bebhala emdulini bechasisela abafundi.

Abantwana bebanga lemfundo yaphezulu bayafundiswa ezikolo izifundo ezitshiyeneyo ezezandla abanye bayathunga abanye bayabaza abanye bayakha.

Abantwana abafunda esikolo semfundo yaphezulu abangaba fana balungiselela umdlalo wenguqu bengamaqembu amabili elinye iqembu ligqoke okumhlophe elinye ligqoke okubomvu.

Abafana abathathu bayahamba baya esikolo, bafunda kubanga laphezulu, okuyikho okuqakathekileyo ukuthi abafana labo bathole izifundo.

Abantwana besikolo yemfundo yaphezulu, bamile babambe ibhakane elitshengisela isikolo sabo. Bagqoke iziketi eziluhlaza leyembe emhlophe nke.

Isikolo sabantwana bemfundo yaphezulu sakhiwe lapho okulezihlahla ezinengi sasesigonjolozelwa ngumduli omude

Abafundi bebanga laohezulu kumfundo kuqakathekile ukuthi bxa befunda babebetshengiswa emdulwini ukuze belandle kuhle iziqondiso zababalisi.

Abantwana besikolo bayadlala umdlalo bayenze isigombolozi phambi kwendlu zabo zokufundela ezifulelwe ngamazenge abomvu.

Abafundi bemfundo yaphezulu bamile ngaphansi kwesiphambano esilomfanekisi wokubethelwa kuka Jesu

Isikolo semfundo yaphezulu sihle okwamagama siceciswe ngamaluba amahle silalabhakani akhomba ukuthi uqonda ngaphi nxa ungena egedini.

Kuqakathekile ukuthi abafundi bafunde baze bafike kubanga eliphezulu ukuze balungiselele ikusasa labo bathole izifundo ezizabaphathisa.

Izindlu zesikolo semfundo yaphezulu ziyakhiwe kahle eceleni kwaso kulezihlahla eziluhlaza tshoko ezicecisa ukuza indlu le ibukeke.

Kuqakathekile ukuthi isikolo semfundo yaphezulu, yakhiwe kahle, siceciswe! Ukuze abantu besihawukele nxa besibona.

Izikolo zabafundi bemfundo yaphezulu zakhiwe kuhle ukuthi zibukeke njalo zicecisiwe ngamaluba lezihlahla ukuze kutshaye umoya oqandelelayo kubo.

Izikolo zezifundo zaphezulu. Ziqakathekile ukuthi zibe kamabhakane akhombela izindlu zokufundela. Ukuze abafundi abatsha, benelise ukuyafika ezindlini zokufundela.

Abafundi besikolo semfundo yaphezulu bayenelisa ukufundisana bengamaqembu bencedisana ukuze bazwisise abakufundileyo

Abafundi bezikolo eziphezulu bayakwanisa ukuba lesikhathi bedlala imidlalo ngoba kulezinkundla zokudlala kungayisikhukuthi batshona bebala amabhuku kuphela.

Izikolo zemfundo yaphezulu zakhiwe kuhle ukuthi zilezindlu zokugeza zabafundi uma behlala khona esikolo uma kuke kwadingakala ukuthi bageze

Abafundi bezikolo zemfundo yaphezulu bafunda ngokuzikhandla bekhangela belungiselela ikusasa labo njalo balezifundo ezinengi ezitshiyeneyo ngokuthi bona bakhetha ukufundelani.

Ezikolo zemfundo yaphezulu kuyaba lezimota zokuthwala abantwana ngoba isikolo siyabe siyakhiwe khatshana lalapho okuhlala khona abantu abanengi.

Abafundi abafunda ezikolo zemfundo yaphezulu balawo amathuba okukhetha abafisa ukukwenza nxa sebeqedile izifundo baqeqetshe ngemisebenzi etshiyeneyo.

Ubudokotela ngesinye sezifundo esitholakala emfundweni yezikolo yezifundo eziphezulu kungakho kuqakathekile ukuthi abantwana abafuna ukufundela ubudokotela bafunde ukuze bayefika kulindawo.

Abafundi abafunda ezikolo zebanga laphezulu balamaqembu abo abawabayenzayo behlangana ukuze bancintisane kumidlalo etshiyeneyo.

Abafundi bemfundo yebanga laphezulu bayafunda imisebenzi eminengi yezandla. Abanye bafunda bakhangele amakhompiyutha ukuze ikusasa labo benelise ukuziphathisa.

Indlu yokufundela eyabafundi bebanga eliphezulu. Ilezitulo zokuthi bahlale, lamatafula okubana babhalele kiwo.

Isikolo semfundo yaphezulu sakhiwe ngezindlu ezinhle ezimhlophe sagonjolozelwa ngezihlahla ezinde.

Abafundi bebanga laphezulu kwezemfundo batshengisa ukubana usuku lokuqala kunkwenkwezi lusuku lokuphumula kwezisebenzi.

Kubanga laphezulu lemfundo abafundi bayakwanisa ukufundiswa ngemitshina leyi okuthiwa ngama projector bebukele izifundo ziphuma kuyo angathi kukumabona kude.

Kuqakathekile ukuthi kube lamabhakane akhomba izindawo ikakhulu ezikolo zemfundo yaphezulu ukuze abafundi bakwanise ukuthola indawo abafundela kiyo

Abafundi abafunda kumfundo yezikolo esiphezulu abanye babo nxa besiya esikolo bahamba ngezimota zabo bezitshayela.

Abafana lamankazana kulezi insuku bonke balelungelo lokufunda baze baqede imfundo yaphezulu besebekhetha imisebenzi abafisa ukuyiyenza.

Ezikolo zemfundo yaphezulu amaYunivesi zikhona izindawo ukuthi abafundi bathenge ukudla phakathi badle ,bengayidinga ukudla phandle.